Salin boɣali ni salo ʒi katawiya gbunni gaɣa zina ʒɛ bi nyaanga n ti pahi gaɣa ʒiɛhi ko biɛɣu doya n ti pahi kom papu nima tihi ʒɛya n ti pahi tanpima

Kohamma ni damma shee paɣaba n ʒɛya zahama bɛ gbambihi ni n ʒɛya paɣa gbubi zaham gbambili n ʒɛya paɣa ʒɛya ka gbubi o boɣari n ʒɛya o nyaanga so zaŋ o Nuu tabi o jirili ŋarim biɛni

Bihi anahi n ʒɛya niraba ayi kurimi ka yino dabiya ŋun dabiya la bi yin a viɛnyɛla o pilila zipiligu bi gbubila bokati nim bi nuuni n toori kom

Laa n ʒɛya laaŋɔ nyɛla zaɣ' sabinli ka bindirigu bɛ laani ka gala diba ata bɛ dini di nyɛla zaɣ' piɛla diba anahi n bɛni n ti pahi zahim ni kpa ʒiɛɣu

Daa puuni paɣaba n niŋdi bi kohamma katawiya nim biɛni n ti pahi duri din mɛ n tam tabi zuɣu shab kpabi bihi ka shab nyoɣi bihi naanzu ʒiɛhi biɛni n ti pahi naanzu piɛla alibarisa nim biɛni ni Boraadɛ

Loɣu n doya bihi ʒi loɣu ŋo luɣuli zuɣu bihi ayi bɛ loɣu ŋo nyaanŋa n daarili paɣa ni dootihi ni mori biɛni n ti pahi yiya bihi ŋo puuni yono niŋ nyingokorigu bihi ashɛm n bobi bobigi bi zuɣuni

Paɣaba n ʒi siliba taha doli taba yino ŋmaligi lihirina bi sola chinchina o gbubi komtɛna o nuzaa boɣani tii ʒɛya na n ti pahi yili din mɛ n tam tabi zuɣu ti kuuni gba ʒɛya

Salin boɣali ni salo n ʒɛya doo kuriya ka tahapona ʒɛ o nyaanga kobiɛɣu doya ka so ʒɛya ka gbubi soofili so gba bɛ boɣali puuni ka yɛ goɣa piɛlli ka pili zipiligu tihi ʒɛ bi nyaangi na n ti pahi tanpima